Uuna wahala oku kala omunafaalama nenge omunamapya owapumbwa okukala wuna owino. Owino yankene iimeno hayi longiwa nayo, owino yankene wuna okukala holongo evi lyoye omanga ino tulamo iimeno yoye.

Muunamapya otu na mo iikwamashina yoshinanena mbyoka hatu longitha ngaashi okukuna iimeno, okuteta omwiidhi ngaashi gwiimuna nenge okulikola iilikolomwa yetu.

Okutsika noshowo oku kuna iimeno, okuna omauwanawa ogendji. Ohayi tupe ombepo yoku fudhila mo, ohatu vulu tuyi landithe tu mone mo oshimaliwa, noshowo tu isile oshimpwiyu pomahala getu, yo yi tupe iiyimati mbyoka tatu vulu okulya, yi tunge omalutu getu.

Oombaka noonkanga odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo yomegumbo, ihe adho naana dhili apehe, odha pumba. Ohadhi tekulwa tadhi pewa iilya, omapungu niikulya yilwe. Oonene dhi vule oondjuhwa. Oombaka oofupi, oonkanga oonduudhe dho odhi hole moluhwa.

Momahala ogendji gomavululukilo nenge gomayinyanyudho nenge mpoka tovulu okulala uuna to talelapo ehala lyontumba nenge to ende oshinano oshile ,ohapu adhika oondama dhomeya moka hamu yogwa .

Oongeshefa dhimwe ohadhi longekidha nokulanditha oongala nenge ano iimboloma. Iimboloma yimwe ohayi landithwa po aaholike yamwe yalandele ookuume kawo nosho wo mboka yeli miituthi iiwinayi yaka tule koombila dhaaholike yawo, yamwe ohaye dhi tula momagumbo opo ya etemo ezimba ewanawa.

Otuna omaludhi gomandombo ogendji, gamwe ohaga mene momalundu gamwe, ohaga mene momapya, gamwe ohaga mene wo moondundu nenge ano momamanya.

Ondjambameya oshinanwenyo shoka hashi kala momeya, osha nika oshiponga oshoka ohashi vulu oku yakela omuntu. Ohadhi li wo iiyimati niikwamboga.

Ombwa yomomeya osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi kala komikulofuta nosho wo momafuta. Kombwa yomomeya oha ku zi oshipa shoka hashi longithwa okuninga omapaya, oongaku, oohema nokutumwa wo kondje yiilongo. Oha ku zi wo onyama nosho wo omagadhi ngoka haga panga iilalo nenge omukolo.

Aantu ohaya kwata oohi opoo yaka landithe yiimonene oshimaliwa, nenge ano iiyemo yomondjato nenge yafale tuu omweelelo komagumbo yakalye.

Opena omahala gamwe ngoka gena omavi gagongelwa kombepo hagiithanwa oondeyina. Omavi ngoka ohagakala gagongelwa mombepo guuka mokule na uuna ombepo tayipepe ohaga kala tagalunduluka. Nena ogeli mpaka ngula ogeli mpeyaka.

Onyanga oyo oshikwamboga shoka sha kala hashi longithwa muuyuni wonale onga omiti, ano hashi panga. Mongashingeyi onyanga ohatu yi longitha momihoka nenge ano moosopa dhetu, opo yi ninge oshitowalekithi.

Ondjuhwa oyo oshitekulwa namwenyo shomegumbo sho shikwamawawa shoka hashi gandja omayi, noshowo onyama. Aanafaalama yamwe yuuniimuna ohaya munu oondjuhwa dhawo eta yedhi landitha, opo ya mone iimaliwa.

Oohi odhimwe dho miinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya. Ohadhi liwa, na ohadhi munwa, mboka haye dhi munu, ohaye dhi landitha, opo ya mone iimaliwa yoku ikwathela. Dhimwe ohadhi tumwa wo kiilongo yokondje, tadhi tulwa moondoha dha pya nenge odhoka tu inadhi pya.

Eyoka olyo oshinamwenyo shimwe shomiikookoloki, mbyoka hayi kala momahala moka mwa thita, nenge momiti, nenge momeya. Ohali li uunamwenyo uushona, ashike olina uuzigo nolya nika oshiponga.

Momahala ogendji moka muna iishana, omadhiya nosho woo omilonga. Aantu ohaya ka kwata oohi dhawo opo yafale iiyelelwa komagumbo. Nenge yalandithe yiimonene shomondjato.

Momahala giinamwenyo yomokuti ga gamenwa ohamu adhika oonkoshi, oomenye oshowo uupundja okutumbulapo yimwe. Uuna wuli mehala moka ino pitikwa okwu ekelahi iiyagaya kehe mpoka. Owuna okuthikameka nenge okunkakameka ohauto yoye pomahala ngoka ga pitikwa, opo wu yande okunukilwa koonkoshi.

Aawambo oya simaneka iikulya yopamuthigululwakalo gwawo, shimwe shomwaambyoka yasimana osho Ongalamwithi yaShiteni ndjoka hayi liwa pamwe nomboga ndjoka hayi muwa momagumbo.

Aantu yamwe ohaya londo koondundu taya yi pombanda taya ende kohi yomamanya opo ya ninge omadhewo golutu nenge opo taya ningi omapekapeko kombinga yoshinima shontumba.

Oohii ohadhi kala momeya, naamboka yahala okudhi kuthamo ohaya longitha oondjolo nosho wo oonete, oonete oohwepo oshoka ohadhi vulu okuyamo odhindji oshita.

Omiti ohadhi longithwa oku tupa iikuni, oku tupa iiti yoku longa omagumbo getu, iiti yokuhonga iipundi niitaafula noshowo yoku tupa ominzile tu gondje mo.

Evi olili pomitungilovi dha yoolokathana. Opena mpoka ho adha iimeno ya ziza nawa, opena mpoka ho adha omiti omile, opena mpoka ho adha ombuga, opena mpoka ho adha omeya ,opena mpoka ho adha omavi ga gongelwa kombepo ,naampoka woo ho adha oondundu.

Iikwamboga yimwe ihayi mene kehe mpoka yo ihayi kunwa momapya, ashike ohayi kunwa momahala geli pomagumbo ngoka ga pumbwa etonatelo lya gwana nomeya ga gwana, shimwe shomiikwamboga mbyoka hatu mono osho omboga.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene miinamwenyo ayihe yokombanda yevi. Oyi na omunkati ngoka hayi nu nago, hayi li nago tayi tula kokana, nosho wo oku ifila omavi, uuna yu uvite ya pupyalelwa.

Oonkanga oshinamwenyo shoshikwamawawa shoka hashi tekulwa momagumbo nenge ohashi kala kusho shene momakuti. Ohashi vala uunimwena mboka hawu tendulwa momayi nohashiliwa shina onyama ombwaanawa.

Kakele kiikwamboga niiyimati otuna wo iigwanga mbyoka hatu longitha mokupanga pamuthigululwakalo dhetu ngaashi, iigwanga mbyoka hayi fulwa nenge ohayi kuthwa omafo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiitekulwanamwenyo, mbyoka hatu adha momagumbo getu. Ohadhi longithwa okugandja onyama, omayi, noshwo aaNamibia oyendji, oyedhina moongeshefa dhawo.

Pomahala mpoka hapu talama omeya olule, opo pwa nika oshinoko. Ohapu kunwa iikwamboga nosho wo iimeno yilwe, ngaashi olwishi. Olwishi olu hole mpoka hapu talama omeya ethimbo kehe.

Shimwe shomiinamwenyo hatu adha mokuti mbyoka yina oonyala nomushila osho ondjima, ondjima ohayi li iiyimati ihe ihayi li onyama, ohayi londo pombanda yomiti.

Momahala ngoka ganika okuti unene omo hatu adha iinamwenyo yomokuti ngaashi Oondjamba nosho woo Ombahe, ohadhi kala tadhi li komafo gomiti dhoka omile ngaashi Omisati.

Omatama ogo oshikwamboga go oshitowalekithi. ohatu gagwedha momweelelo gwetu opo yi kale ya towala nawa ,yo ishewe oha tuyi longitha okuninga omeya gokunwa

Uuna wuna iimeno pehala enene ihayi pumbu oku tekelwa nemele, aanafalama ohaya kwatakanitha ominino kopomba opo yatekele iimeno yawo nawa.

Ompanda oyo oshinamwenyo shomokuti shoka sha gamenwa . Oha yizi eyego ndoka lya simana nolina ondilo lyo olyo hali dhipagitha oshinamwenyo shika .Uuna weyi dhipaga otoyi mondholongo.

Oombwa oshinamwenyo shomegumbo. Oshitekulwanamwenyo shoka hashi tekulwa nelalakano, opo shi gamene aanegumbo kiilikama noshowo kookalyamupombo. Uuna kwa pupyala oombwa odhi hole okulala momeya, opo dhi talalelwe.

Omagumbo goshiwambo ngoka hatu adha momikunda ohaga kala ga dhikika, ga dhikika nawa. Ohatu adha amo oondunda dha dhikwa nawa, shi ikwatelela kiilonga yadho. Oondunda ohadhi kala dha dhikwa niiti ya thita nawa, hayi ithanwa iithini, oshowo dha kumbwa nomwiidhi. Ohadhi kambwa nee nawa wo.

Uuna to teleke oohi, iho kutha owala momeya eto umbile mombiga. Odhina oku opalekwa oshoka oohi dhimwe odhina iikakanyutu nomayula ngoka haga pumbwa oku kuthwa ko, noshowo omandjandja mepunda.

Miilongo yomuAfrika ngaashi mu Uganda ohamu adhika iiyimati ngaashi omayapela, omalemune nosho wo omabanana ngoka ogo nokuli ge li shimwe shomiiyimati oyindji mbyoka hayi longwa moshilongo moka.

Oyendji yomaanafalama yuunimuna, oyena oongombe. Oongombe ohadhi munwa, opo aantu ya kutheko onyama, oku landitha ya mone oshimaliwa, oku kutha ko oshipa opo ya longemo oondjato noongaku dhawo, oku kutha ko omashini ya landithe, nogo kupa aanegumbo.

Oombuga odho omahala ngoka geli kokule naampoka pena aantu. Oha ga kala ga yela gena omamanya, gena uumeno uufupi, oshoka ihaga mono omvula.

Uuna pokuma pu na egwo lyomeya, ohashi kala tashi monika nawa oshoka omeya ohaga zi olundji pombanda taga matuka kombanda yomamanya gu uka pevi. Aantu yamwe ohaya yi nokuli ya ka tale egwo lyomeya ndoka.

Ohi oyo okanamwenyo okashona haka kala momeya. Aanafaalama yamwe yuuniimuna ohaya munu oohi dhawo. Opo ya landithe ya mone oshimaliwa nenge wo ya fale komagumbo ya ka lye.

Monale kakwali eputuko aantu kakwali haya longitha omambo noopena, yo oyali haya ende okuza polukalwa numwe tayayi kolukalwa olukwawo taya kongo iikulya ,opo ya koneke shoka ya ningi pehala lyontumba oyali haya nyola komamanya etaya thanekeko.

Epungu olyo shimwe shomiikulya mbyoka aanafaalama yuunampya moNamibia haya longo. Ohali longwa opo li liwe onga omwiha omukukutu, lya hompwa e tali tulwa omagadhi nosuuka nenge li tumwe kiilongo yilwe lya ningwa uusila. Ohali eta oshimaliwa.

Oshimeno shoWelwitschia Mirabilis osho oshimeno shoka hashi kala mombuga, ohashi kala omivo odhindji inashi sa nenge okuganya komutenya nonando inashi lokwa komata gomvula. Osha simana na ohashi eta iisimpo uuna aantu yokondje taye ya okutala oshimeno shika.

Mboka taya munu oohi, ohaya kala noku dhi sila oshimpwiyu oku tala omayinyengo gadho ngele odhili muundjolowele, nosho wo oku dhipa omiti niikulya, ongulonene, kehe nenge esiku kehe.

Kuuninginino wa Namibia unene tuu koshitopolwa sha Musati ohaku adhika omiti dhomaludhi ga yoolokathana . Gumwe gomomiti ndhoka ogwo omukwa ngono hagu tulako iiyimati hakutiwa omakwa, iitokele meni ,iitoye.

Shimbungu osho oshinamwenyo shomushila omuhupi nohashi kala mokuti. Ohashili onyama na oshina ondapo. Uuna sha dhipaga oshinamwenyo oha shilimo tango iikulya yomepunda

Momasiku gomaluhodhi ohatu vulu okulanda oongala nenge iimboloma tatu tula kiiketha yaaholike yetu, nenge ohatu gandja kwaamboka tu hole ngaashi mesiku lyohole muFebuluali.

Aanamapya oyendji moAfrica uunene tu moNamibia ohaya longo omahangu. Omahangu oha ga zi oshithima, oha ga zi uusila, oha ga landithwa, oha ga ningi omalovu, oha ga dhungithwa ontaku nayilwe yagwedhwa po.

Oondjuhwa, oombaka, noshowo omakalakuni, oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hatu vulu oku mona momagumbo getu, opo yi shuwe yi tupe onyama, yi shuwe yi tupe iimaliwa, noshowo omayi.

Oshimeno shoWelwitchia mirabilis osho oshimeno shimwe shomiimeno mbyono ya simana moNamibia. Ohashi adhika mombuga sho ihashi si uuna inaaku lokwa.

Oombwa dhomomeya odho iinamwenyo hayi kala momeya ngaashi mefuta. Ohadhi longithwa mokugandja onyama, moshipa shadho ohamukuthwa iikutu, oongaku, nayilwe yagwedha po. Ohadhi gandja omagadhi ngoka hagapanga omukolo nenge iilalo.

Opo wu vule oku tekela iimeno yoye owa pumbwa oku tsakanitha omiinino ominene dhaya kohi yevi, eto tulako uumunino uushona wa meta mpoka puna omidhi dhoshimeno shoye.

Uuna tatu pulula omapya getu ohatu longitha iipululo yomaludhi ngaashi hoka haku kutilwa oondoongi nenge oongombe nosho woo mbakumbaku. Mbakumbaku osheenditho osho wo oludhi lweshina ha li endelele nawa.

Oshithima, oshimbombo ongalamwithi yashiteni osho oshikulya shoka sha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo. Ihashi lilwa piiyaha, ihe ohashi tulwa poshililo sha tungwa sha yela nawa

Uuna to ende momahala gathita ngaashi momakuti nenge koshi yiihwa hoka ihaku vulu oku endwa kiiyenditho yilwe, ohapu kala pena omapola ngoka havulu oku enda po kolupadhi.

Omatama ogo shimwe shomii kwamboga hatu ga longitha oku ninga oosopa, oku ninga oonjema nenge tulandithe tumone oshimaliwa nenge tulye.

Uuna to munu oohi, odhafa ngaashi to munu naana iinamwenyo iikwawo. Ohadhi kala dha pumbwa oku pewa iikulya ya gwana, oku pewa omiti, noku taliwa wo uukalinawa wadho.

Okumuna uuhilili odho dhimwe dhomoongeshefa ndhoka hadhi eta oshimaliwa oshindji, oshoka uuhilili ohawu landithwa kondando lela yili pombanda kiilongo niilongo yokondje.

Ondjamaba oshinamwenyo shomokuti. Oyo wo oshinamwenyo oshinene sho kevi. Mboka yena oofaalama dhopaumwene ohaya tekula uundjambona oku wupa omahini, ondjamba ohayi ithanwa okahenge.

Yimwe yomiinamwenyo ya gamenwa hayi adhika mokuti ongaashi oompo, oomenye, oongolo noshowo oombahe. Iinamwenyo mbika uuna tokatalela po ohoyi adha mpoka pu na omeya, omutenya unene tayi ka nwa.

Etama olyo oludhi lwoshikwamboga, shoka hashi longithwa oku ninga ondjema noshowo oku ninga oosopa. Yamwe ohaye ga li wo omayihu inaaga telekwa.

Onkalamwithi yashiteni oshikulya sha simana momuthigululwakalo gwAawambo. Ohaliwa nondjuhwa noshowo omboga, oya simanekwa okutelekela aayenda. Ohayi liwa wo nomahini nenge iiyelelwa yilwe.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo oyindji, nashimwe shomiinamwenyo moka osho okamenye. Okamenye okanamwenyo okafupi kopokati kevule oshikombo kashona muule ko okena ondapo. Okena onyama ombwaanawa ihe ngele owe kayaha kuna ombaapila, otoyi modholongo.

Oohi oshimwe shomoonzo dhowushitwe sha gamenwa ano ngele owa hala oku kala hokwata oohi oho pumbwa ombaapila ndjoka tayi keku pitika opo wu kwate oohi odhindji.

Omahala gokuvululukilwa nogokwiinyanyudha ohaga kala unene pooha dhomilonga ngenge dhomafuta. Ohapu kala pu na iipundi yaa mboka taye ya po. Yamwe ohaya fala ko uunona wawo wu ka dhane ngaashi komakwilika nokulonda pombanda. Ohapu kala okangwena ka tekelwa nawa ka ziza, po ohapu kala omiti dha silwa nawa oshimpwiyu.

Shimwe shominamwenyo inene yokevi yomokuti osho Ondjamba, Ondjamba oyina omukati ngoka hayilongitha okulya nosho okunwa, oyina omakutsi omanene ngoka hayilongitha opo yipepele una yuvite uupyu.

Kakele kiimeno mbyoka hatu adha momalundu, opu na wo mbyoka hatu adha moombuga, hatu adha ya pita pokati komamanya nosho wo moondundu. Moondundu ohamu adhika iimeno ngaashi omandombo.

Muuyuni otunamo omaludhi goonzo dhomeya. Omeya ngoka hatu adha momafuta, momadhiya, momilonga, opuna wo ngoka hatu adha pokati komamanya.

Uuna to longo epya lyoye, owa pumbwa iikwamashina mbyoka tayi ningi iilonga yoye iipu, omashina ngaashi go kupilula evi lyi tanawuke lyiye mumwe nuuhoho, nenge ano oku kuna, noshowo oku teya, noku vudha po omwiidhi.

Ombuga oyo ehala ndyoka hali kala pokuma ihaa pu lokwa no kapu na omiti nenge iimeno yasha. Oha pu kala iimeno owala tayi yalulwa hayi kala onene yambwalangandja thilu.

Ondjuhwa oshikwamawawa, sho oshitekulwanamwenyo sho megumbo. Ondjuhwa oha yi gandja onyama, oh yi gandja omayi ngoka haga liwa wo kaantu. Yamwe oha ya landitha, opo ya mone oshimaliwa , noye na oofaalama moka ha ya munu oondjuhwa.

Ehumo komeho ohali etele iinima iwanawa mboka yena owino yokwetapo iinima konyala ohavulu okuninga oshinyanga miti yeyihonga nawa otaningi wo iipundi napoka tovulu okutema omulilo inapu etwa nando ekako lyasha.

Oohi momadhiya ohadhi yamo ngiini opo tukedhi kongemo uuna twapumbwa oshiyelelwa? Oohi momadhiya ohadhi yamo nomeya uuna taga kunguluka gomvula, nenge mwene gwedhiya otavulu okuka konga uuhi uushona etaya nawo, etewu tile medhiya moka.

Oohii odhili pamaludhi nomaludhi, aanafalama oyo hahogolola kutya oyahala oku kala talongo noohii dholudhi luni, otunapo ngashi iikende.

Mokuti omwakala iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi oondjamba noshowo oonduli. Ondjamba onene yivule iinamwenyo ayihe yokevi, ihe onduli oyo oshinamwenyo oshile kiinamwenyo yokevi .Ohayi kala mokuti. Oyihole okulya omafo noshowo oomwiidhi.

Kakele kiimeno mbyoka hatu vulu okukuna momagumbo getu tseyene otuna iimeno mbyoka ya pumba nayamwe ihaya vulu oku yimeneka uuna yeyikuna ano ohaya vulu okukalanda eta yeya okutsika momagumbo gawo.

Embakumbaku otohala wutye oshiyenditho oshoka oshafa oshitukutuku ihe mbakumbaku oha tulwa omatemo ye ihalondwa kaantu oyendji, oha londwa komuntu gumwe nenge yaali . Oha longithwa oku pulula omapya haku tulwa omatemo

Mbakumbaku oha longithwa opo a tanawune evi mumwe nuuhoho nenge atule omwiidhi kohi opo evi livule oku tulwa oontanga nenge ano oomuna dhaashoka tashi kunwa.

Pomahala gomavululukilo nogomayinyanyudho ohapu adhika oondama dhomeya dhopashinanena ndhoka hadhi kala dhuudha omeya ga yela nawa mono aantu yehole okumbwinda uuna kwapupyala.

Oondjuhwa oontokele odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi longithwa kaanafaalama, ohadhi kala dha tulwa muugumbo wadho moka hadhi pewelwa iikulya noshowo omeya, opo dhi gandje wo omayi nonyama yina ongushu.

Oshigwana shokomongula kehe muuyuni, otashi pumbwa okuya kosikola opo ya mone elongo, moka taya ilongo mo okulesha nokunyola, na una ya koko, otaya vulu okuninga omatokolo ga kwata miiti kombinga yoonkalamwenyo dhawo.

Oondjuhwa ndhoka hadhi munwa, oha dhi kala odhindji mehala limwe, moka hadhi pumbwa oku pewa omeya ga gwana, nosho wo iikulya, noku kala wo tadhi talwa ngele odhi li tuu muundjolowele.

Shimwe sho momathigathano tuna moNamibia ongaashi oku matuka, no kuhinga oombasikela. Aantu ohaya ka hinga oombasikela moopate oshinano shontumba, nenge mokati kokuti, nenge moondundu.

Opena wo iimeno yimwe mbyoka hayi kokithwa pawu tekinolohi, omanga inatu yi etelwa tuyi tule miikunino yetu, nenge moositola tuyi lande, se tu keyi kune nenge ano tu keyi tsike.

Mboka haya longo niimeno iilonga yawo oyaninga iipu mongashingeyi. Pehala yiimeno yiye yikuthe eenkondo ketango omutenya, mongashingeyi ohayi tulwa mehala moka muna uuyelele tawuzi komalamba etayi koko yivule nokuli mbyoka yili pondje.

Aantu yamwe oye hole iimeno uunene, ohaye yi kunu, opo ye yi landithe, nenge ye yitsike miikunino yawo. Iimeno ohayi tsikwa lwopwethimbo lyaKotoba naSeptemba komumvo.

Monale aantu oyali haya nyola komamanya na opo ihe wumone kutya ondjila oyuuka peni kakwali kuna omandhindhiliko gomoondjila ngaashi ngoka gomuntu tambambeke ompadhi ye kemanya a talelitha hoka u uka.

Shimwe shomiikwamboga mbyoka hayi liwa omafo osho omboga. Omboga oha yi munwa, tayi tekelwa nawa eta yi koko, ohayi landithwa wo opo omuntu amone oshimaliwa.

Kakele kiikwamboga mbyoka hayi longwa tayi longitha oonte dhetango mokuyipa oonkondo yi koke, opena wo mbyoka hayi longitha uutekinolohi woshinanena, tayi longitha oonte dha za komalamba ngoka haga longitha olusheno.

Oondeyina ohadhi adhika popepi nefuta. Oondeyina odho omavi ngoka gagongelwa kombepo, shoka oshikumithi ooshono olkutya ombepo nande oyipepe shithike peni omavi goka ihagayimo momeya mefuta moka.

Okaandje ohaka ithanwa okanekoto. Momahokololo gonale okaandje oka li ka kotoka. Oshinamwenyo shoka shi na oondunge, ihe osha nika oshiponga oshoka ohashi li iimuna ngaashi iikombo noshowo yilwe. Ihashi kala popepi naantu nandenande, ohashi kala owala mokuti.

Shika osho ondjamba. Ondjamba ohayi ithanwa kahenge. Ooshinamwenyo oshinenene miinamwenyo ayihe yokombanda yevi mbyoka hayi ende. Ohashi longitha omunkati okulya. Oshi na wo omayego ngoka haga longithwa oku eta oshimaliwa moshilongo, ashike ohashi mangitha omuntu ngele owa adhika nago, oshoka oge na ondilo noga simana. Ondjamba ohayi kala miihwa noya nika oshiponga uuna ye ya mekwatathano naantu.

Ongolo, ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi kala miinamwenyo iikwawo yo mokuti. Ohashi li omwiidhi, ngele inoshi mona nale oto hala wutye ondoongi ashike Ongolo oyina omayala omatokele no maluudhe.

Epungu, epungu olyo oshimeno shimwe hashi longwa kaanafaalama yomuAfrika, ohayeli longitha okulya uuna etalala , iihenguti nenge iihati yepungu ohayi longithwa okuninga uuhoho nosho wo iikulya yiimuna. epungu ohali longithwa wo okuninga uusila nosho wo okuninga iikulya yiimuna ngaashi oondjuhwa.

Aawambo oyo yamwe yomomithigululwaakalo dhaNamibia, ohaya zala oodhelela, dha fumikwa nawa dha tiligana, oyena wo iikulya mbyoka ye hole ngaashi iimbombo, iithima ano ongalamwithi yashiteni haye yi li nekaka. Oye hole wo omulilo gwawo gwaawambo. Oye na wo iidhano mbyoka haya dhana uuna ya zala oondhelela dhawo ndhoka.

Otuna uuningino wopamaludhi gaali hoka haku ningine etango ohaku tiwa okuuningino nosho aantu mboka yaza kombinga hono haku ningine etango oha kutiwa aantu yokuunonginino. Aantu mboka yaza kOmusati aakwuudhi, aangandjela oha tuti otaza kuuninginino.

Uunafalama woondjuhwa, oondjuhwa ohadhi munwa kaanafalama aanene naashona, uuna tomunu oondjuhwa owa pumbwa oku dhipa iikulya ya gwana, yina oovitamin adhihe ngaashi omakanuwa. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi ngoka haga gandja oovitamin kuumboka ha yegali noku ga yetela wo oshimaliwa.

Oongombe ohadhi munwa kaanafalama aanene nashona moshilongo sha Namibia nopondje, ohadhi longithwa ngashi okulanditha omuntu opo amone oshimaliwa osho wo miikulya okugandja onyama , ohadhi longithwa ongashi pituthi oku ngondjodha nenge okugandja onga ondjombola moshiwambo.